Ava vakomana vatema vakawanda vari kuratidza kuti vakamira kuti vatorwe mufananidzo umwe akagara vamwe vese vakamira nemumwe akachonjomara akabata bhora rebhasiketi bho.

Izvi zvigaba zvinoshandiswa kuchengetera zvinhu ingava mvura zvakawanda. Zvimwe zvebhuruu neyero zvimwe zveruvara ruchena runoratidza kunze nemukati.